Ghanho ghaligho ebiku oba enku okumpi neifumbiro eririku obuturitiri obubisa omwosi era eberi eriyo ewaya eriku engoye eriku amasuka amairugavu, meeru nekyikomera kyebanikeku engoye ekyebumabuma era emberi eriyo emiti nhebigogo nheghala ere eriyo ebisozisozi nhobusolya obwa mayumba obulengerwa.

Ekighuka kinho bakyeta endhoki nga kili ghansi kwitaka ghe kili kutambulila kili ku nonhya amainhe kuba ghansi ghanho ghaligho nho bu kyafu obuva mu bantu. Dhitwala amainhe ago dha dhikozesa mu muzinga gwadho.

Enhumba eno enhenhe erina amabaati ga kiragala erina ekiyigo nh'etoyi ebitali bisereke. Enhuma ghayo eriyo omwala kasasilo bamusuula kumpi nh'ekiyigo era nhikubalaza oghe enhumba eno nh'enhuma yonayona. Eidwire kasasiro gasiya yenayena agyetoloire

Ekimuli kinho kya kasayi ghagati ghakyo gha kyenvu era kiliku endhuki ghagati ghakyo eri ku nonhya amaadhi oba omubisi gwe twala okukola omuzinga.

Endhoki enho ekifo kyelimu kya nzikiza, era ekitangaze kigyakilemu. Amaghagha gayo nh'amagulu ag'einhuma biri ghangulu, era endhoki enho eli mu ibanga eli kubuluka.